daani n-nyɛli ka bɛ ni yi sa patanima daani la ka bɛ panpa chinchin kɔhigu ni ka bɛ panpa chinchina ka che ban gba ʒi bɛ binyɛhiri ginda paɣ'so yela liiga dozim ka di mali daaziifu ka so ye chinchina nɛma ka bɔbi di bɔbiga

Daabia o biɛla o shitoɣu ni o shitoɣu maa nyɛla chinchina ka o kohara ka chinchina maa zooi pam shitoɣu maa ni chinchina maa balibu balibu yaɣaya di koma maa yaɣaya ko viɛla viɛla ka o kuli pa chinchina maa zuɣu n la o lari maa mii wuhuya ni o suhu piɛli pam dama o laya ka o nyina yina zaa

Boɣali ni n nyɛli ka bi ʒɛnʒɛya bin ʒɛya maa salima ka bi gbira shab gbubila shoovul n kuriya vaari tankpaɣu niŋdi mashin maa ni ka shab kuriya n paɣara ka shab ʒɛya shab yɛla liiga piɛlli ka shab yɛ liiga dozim ka shab yɛ liiga sabila

Paɣibi n ʒiya ka paɣi yinɔ zan laa n tam buɣum zuɣu ka kpam bɛni ka o chimdi achomo dari ka o zan mali buɣum maa ka yaagi achomo maa n niŋ bin yaarigu ni ka chɛ kpa gaɣali ni ʒɛya ka silba ʒɛya ka o zaŋ silba shɛli gba lahi pilli ka zaŋ ŋmani zali ka zaŋ piɛɣu tam dizuɣu

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni gala bɛni zaham bɛni boodiyɛ bɛni naan zuu bɛni ka kpa ʒiɛɣu buni gala maa nyɛla dibata laasabu ka boodiyɛ maa nyɛ dibaanahi laasabu ka di tam teebuli zuɣu

Daani palli n nyɛli ka bin kohari kubɛ kohara shaba chɛnimi ka lora chɛna ka jiranbiisa biɛni jiranbiisa maa mii nyɛla niraba shitori n biɛni ka chɛ sanbood nim ni sansaya pala maa noli ka moto nim gba biɛni

paɣisar' bihi n-zaya wari waa ka che shɛba ni ko n-gili ba ka bɛ wari waa maa ka bɛ lihiri ba paɣisar' bihi maa dila nachiinsi n-zaŋ chinchina gɔbi bɛ nyɔɣu ni ka shɛba niŋ woochinima shɛba bi ga ka bɔbila bɔbisi m-pampam bɛ zabiri

Boɣali ni ka bi ʒɛya ka shab gbubi shoovul ka shab gbubi pingaas ka shab gbira ka shab koriti tankpaɣu ka taha ʒɛya ka shab tooi koma ka di nyɛla salima ka bi bora ka niŋdi maa bi zooya pam

ti kuanima maa ni kɔdu tihi beni ka bɛ me yili beni dur' ashɛm laasabu n-nyɛ li ka che ti' bila ni za yili maa samabani ni ka aŋkɔra za yili maa dundɔŋ ni ka paɣa yooi o duu dundoli ka ʒiya

Loori kpɛbu shee m-bɔŋɔ bɛ yɛn kpɛla loori maa ka paakiri bɛ nɛma n-niŋdi loori maa ni paɣa n-ʒi tahili ka piyoowata be di puuni maa ka o nyaɣi baaji ka shɛba mi kpuɣi ankɔra n-niŋ loori maa ni ka lora ka zaŋ gabisi n-gbunda ka che ban kuli zanzaya ka lɛma beni loori maa zanza teesa maa

Paɣasaribihi n piɛ foli ka zaŋ chinchina n gbuni gbuni bi nyoɣani n yɛ nyingokoriti ka ʒi binyahari ka di pobi pobi binyahari maa mii nyɛla pina ka bi ʒinʒi

Loori loori maa mii nyɛla tipa ŋun toori tankpaɣu tipa maa nyɛla tipa ʒiɛɣu ka tankpaɣu bɛ di puuni ka naan chɛ din toori tankpaɣu maa mii ka di nyɛ zaɣ dozim ŋuni n toori tankpaɣu maa niŋdi tipa nim maa ni tipa nim maa nyɛla tipa dibaayi ka o tooi pali yinga ka na toori niŋdi yinga ni

Paɣasara n di nachiinsi bi mii nachiinsi maa dibu nyɛla bi ni wuhuri bi kaya ni taada niɛma bi di nachiinsi yɛla nyingokoriti ka zaŋ bin shɛŋa gbaai gbaai bi nuhi mini bi baɣari bi di nachiinsi maa pam paɣaba mini dabba n wori waa maa ka chɛ bin ʒɛya baɣaba ka lihiri bi ni wori wo shɛli maa

Boɣa ni ka bi ʒɛya bi ʒɛmi maa ka di nyɛla bi gbirila boɣali ka bi gbibu maa nyɛ salima ka bi gbiri boɣali maa ni bora bi yaɣaya boɣali maa ni ka zaŋ paapu ni kpa n vori koma n yihiri kpaŋa bi zooya boɣali maa ni pam taha bɛ boɣali maa ni soobuli nim biɛni pik ax nim biɛni

Kom ni n boŋo ka ŋarim bɛ kom ni ka chɛ niraba bin bɛ ŋarim maa ni ŋarim maa ni ka bi zaŋ piɛɣu niŋ ŋarim maa ni ka piɛɣu maa nyɛla bi yi gbaa zaham bi ni yɛn zaŋ zaham maa kpaa niŋ piɛ shɛŋa ni n bala maa kom maa ni mii bi labi laŋ niŋ kom maa ni ka guli ni bi yihi zahama na

Paɣaba n bɛ kom ni bi biɛla kom maa ni n paɣari tankpaɣu ka kom maa mooi kpaaw tankpaɣu maa mii dabba gba biɛni yaɣali ka di nyɛla salima ka bi paɣari maa bi paɣa daɣi kom maa zaa

Bi ʒimi ka yɛ gana liiga ka shab bi yɛ ka chɛ paɣaba maa mii gba ni di nachiinsi ka yɛ nyingokoriti ni nu bansi ka bi zaŋ ban piri piri ka ʒiya mini bi lunsi mini bi timpana n ŋmɛra